saare, kolo ndiyam doɗɗe bee varanda, va'utuggo varannda may don steb guda tati, Tise on haa varanda may, haa dow varannda may ɗon fulawaji konteina ɗiɗi, binngel gorko ɗo dari jogi mahol haa kombi fulaawa gotel, fulawa may ɗo aati kosɗe maako, o ɗo waati riiga ɓaleejum.

Dal dal babal manga do ve, eti, be leɗɗeji filawaji fere fere. Ɗon mashin bulu ɗo dari ha kombi leggal filawa. To a dirti seɗɗa ɗon jamɗe ji ɗo ati, be motaji ɗo dari ha totton. Kombi motajiman ɗon leɗɗe ji gadina ɗo hebbini ha totton.

Ɓingel gorko ɗo joɗi oɗo ɓorni limse sut ɓalejum oɗo turni hore ha dow tebol bulu odo jogi bayro be jungo nyamo odo vinda do ɗerewol danejum jungo mako nano ɗo jogi ɓandu labtob sera mako be ɓawo mako ɓukkoi worɓe on bandiraɓe mako ɗo jodi.

Ɓukkoy makaranta worɓe be roɓe do borni uniform dilla nder laayi, kolo uniform maɓɓe worɓe do wata salla bulu dammuɗum be laayi layi yelo, be riga danejum roɓe ɗo Watanabe skete bulu layi layi yelo be riga danejum, ɓukkoy ɗo yaha makaranta ngam heɓa andal anda no jodiraha duniya hande be jango.

Jungo debbo ɗo jogi taire kusel luttu ɗum kusel mai ɗo rufi ha pilet, pilet daneejum ɗon fok ha sera majum, nder kusel mai ɗo jilli be kabej be tumatus be kukumba, kusel ɗo mari nafu sosai ha ɓandu goɗɗo ɗo ɓedda nyiɓugo ɓandu goɗɗo.

Jungo debbo ɗo jogi nyebbam hunduko lip glows ndiyam goro, o ɗo waata haa hunduko maako gam chanja kolo hunduko maako. Rowɓe ɗo wata ɗum ngam paune bo ɗo vallita wakkati jangol, hunduko goddo ɓoltatako, rowɓe on waatata ɗum.

Sare ɗo tarni timminaka ɗo maɓɓi be dammugal get, dammugal get danejum mahol ɓandu sare mai waɗaka plasta waɗaka fenti, yeso sare mai ɗon lawi kolbet yeso kolbet mai ɗon gene peppetel fuɗɗi fuɗugo.

Ɗan kunne roɓɓe ɗo wali ha dou kapet ɓokko ɓokko roɓɓe ɗo wata dan kunne ha noppi gam paune musamman to ɓe yahan buki bangal, ko inde, ngam vurtina voɗenga maɓɓe to debbo falai dan kunne oɗo nanda gorko.

Koruwal sudu, tiri sita ɓoɗejum ɓe filo guda ɗiɗi ha ɓandu mai, sera koruwal mai, ɗon koruwal wan sita, ɓawo koruwal mai, ɗon koromje, amma timmi naka vo’utungo, ɓeɗo siga koromje ha palo ngam hoɓɓe to wari joɗa ɗou mai, filoji ɗo a wawan a walira ɗo filoji mai.

Karas mauɗi mauɗi boɗɗi boɗɗi, ɗiɗo rufi hado kontaina layi guda nai layi nayabreje karshe ɗo mauɗi mauɗi sosai, je ɗiɗabre betatabre be arandewol kanji ɗi ɗam dama dama. peppetel nda ɗiɗo waɗi furesh ɗi yonkinai ɗiɗailai, sara maibo kukumba on.

Kwali pali urdi guda tati ɗo wali gaaya, kolo bandu kwali mai ndiyam madara, urdi ɗo mari nafu masin ha kala ɓi ɗo adama pat debbo, gorko, mauɗo ɓingel ɓedo wata urdi ha kare labɗo gam itta kisri ɓalli himɓe.

Bukkoi robe makaranta ɗo ɗilla ha sera kolta. Beɗo borni iniform riga be salla, be himar. Salla mai bulu bulak. Riga mai bulu, himar mai nɗanejum. Mo woni heɗi sera nyamo ɗo jogi kula be gora bokko-bukko. Mo woni heɗi karshe sera nanu paɗe mako balejum.

Ɓawo mota mabbitinga danejum do hebbini dukkuje ha nder majum, ɗon ɓokko-ɓokko ɗon yelo ha dukkuje mai don taya balejum ha kombi mai, bawo mota mai sam hédi yasi don hore goɗɗo ɗo ɗari sera mota mai ɗon leddé dukkuje do vawi ɓukkoi.

Lawol kolta ɗo ve’iti kesum kala ɓalejum kurum. Ɓe waɗi kolta ngam salugo motaji, ko mashinji ha dou kolta mai. Hedi sera kolta mai jungo nano ɗon mota yelo goɗɗo ɗo dari ha dammugal mai. Yeso mota mai ɗon goɗɗo o'ɓorni limse boɗejum.

Debbo ɗo joɗi bee riga boɗejum, o ɗo vakki gele, hedi sira balawal mako, jungo mako nyamo ɗo jogi cokali danejum, o ɗo yara ice kirim, jungo mako nano ɗo jogi waya balejum, o ɗo lara waya mako, yeso mako ɗon piza.

Ɓukkoi roɓɓe makaranta likita ɗo dari guda tati, ɓe ɗo ɓorni lumsi danejum je likita, mo sera jungo nano ɗo wati jungo ha jiɓa oɗo ɓorni be hula ɓalejum, mo caka ɗo wati himar petel ha dande o ɗo wati be daruɗe gite, o ɗo wati jungo ha jiɓa, mo sera ɗo dari wati jungo mako dou kosɗe mako, ɓukkoi ɗo janga likita ngam nyauda himɓɓe.

Dammugal yonde sare get ɗo maɓɓi kala ɗanejum be ndiyam leddi, sera mai ɗon mahol pila ɗo waɗi feshi, ɓe ɗo waɗa dumy musamman ngam maɓɓugo sare bana ko lawol salugo mota, mashin, ɗo vallita masin.

Himɓe on ɗo mofti dari ha les mota, roɓe, worbe, be ɓukkoi ji ɓe nastan mota, yadu mota ustinan ɓe yotta habe yiɗi wala vonnugo wakkati, yadu mota ɓuri yadu kosɗe ngam mota vallititte a yotta ha’ai mari haje pat dow wakkati.

Durowa ɗo dari bandu mai ndiyam Leddi. Ɓido siga ɗum ha Sudu, ɗo mari nafu musamman ha Roɓe Shashi dau mai tati, Les mai ɗo dammuɗe tati, ɓeido Siga Nyebbamji urdiji.

Debbo ɗo dilla haa sera laawol kombi lambatu, o ɗo ɓorni lumse riiga tiset daneejum be siket dammuɗum boɗeejum, haa dawɗe. O ɗo ɓorni safa daneejum, o ɗo faɗɗi be paɗe ndiyam leddi, sera maako ɗon lambatu mannga jey saalugo kota, yeeso lambatu may ɗon moota ɗo dari ɓanndu ndiyam ɓokko ɓokko.

Riga juɗɗum materiyal je roɓe ɗo ɓorni ha ɓandu bebi kolo ɓandu riga mai danejum, ɓalejum, be ɓokko ɓokko ɗo ɓorni ha ɓandu bebi ngam vurtina dezign ɓandu riga mai roɓe ɗo ɓorna ɗum ngam sura ɓandu maɓɓe bo ngam paune.

Tattase ɓokko ɓokko keccum ɓendaka, to ɓendi ɗo latta ko boɗejum ko yelo, ɗo ɓendaka, ɓe ɗo naftira be majum waɗira haako musamman ko stew, ngam ɗo ɓedda dakam be velnugo haako.

Kulaaji guda taati, do maɓɓi be maɓɓode kala ɓandu ndiyam bokko bokko. ɗon manga ɗon jei chaka ɗon petel ɓe do Waata nyamdu ha kuula ngam taa feuta bee law awaatan ko a mari haaje pat ha nder kuula asigan ha jango fajjiri atawa do wuuli.

Tumatur keccum ɗo kaci guda juy, je dau mai sam ɓuri maunugo, je hedi sera nano fuɗɗi luɓutuggo, ɓe ɗo dirɓa tumatur ngam waɗira haako, ko stew, ko jollof, ko amari haaje fu, gam ɗo ɓedda ndakam ha haako, ɗo ɓedda bellugo haako.

Mahadi gidansama hawatati timmaka, waɗaka pilasta waɗaka penti, bulokji on tan les majum ɗon dammugal ndiyam doɗɗe, caka mai ɗo maɓɓiti wala dammuga dow mai ɗon cuɗi tati kanjuma wala dammugal, les mahadi maisam ɗon loope ɗo mofti be gene peppetel.

Ayon woggurgo lumse ɗo wali ɓandu mai ɓalejum les mai silva, haɓawo mai ɗon ɓoggol jonugo ha socke. Tou a joni a kunni wulna ɗum a woggira lumse ɗo itta skuizin ɓandu lumse, lumse ko noi hamɗiri to a wallini ɗum waltan.

Goddo manga do jodi do korwal ɓokko ɓokko, o ɗo ɓorni jompa be gare danejum, hifnere mako danejum, o ɗo wati daruɗe gite, o ɗo vola ha mic, yeso mako ɗon tebul o ɗo dafi jungo mako, ha yeso mako mai ɗon ndiyam ha goora, be tishu, sera jungo mako ɗon goɗɗo ɗo joɗi.

Lumse riga juɗɗum material je roɓɓe, ɗo ɓorni ha ɓanɗu bebi be gele dot moji ha dande mai kola ɓanɗu mai ɓokko ɓokko be ndiyam leddi. Ɓeɗo ɓorna ɗum ha ɓandu bebi ngam goɗɗo lara voɗugo mai, sera bebi mai ɗon paɗeji ɗo ɓi ɓili paɗeji coggu, roɓɓe ɗo ɓorna kare ngam sura ɓanɗu maɓbe.

Mota danejum ɗo dari ɓawo mabbitin ga ɓe ɗo lowa kare ha ɓawo mai, sera mai ɗon motaji guda ɗiɗi bulu, ɓawo mabbitin ga be petel ɓawo maɓɓi nga ɗo dari on ha daldal leddi kombi mai ɗon leggal gadina.

Goɗɗo manga ɗo ɗilla ha ɗou golta, oɗo wailiti ɓawo mako oɗo ɓorni lumse riga ɗanejum jungo juɗɗum ɓe salla ɓalejum ,oɗo vakki ɓoro ɓalejum ha ɓawo mako oɗo wati paɗe ɓorne ɗanejum ɓe ɓalejum.

Koromje ɗo sili ha palo. Kala penti mahol palo mai orange, ɓandu koromje mai ɓalejum be orange, dau mai ɓalejum, les mai orange. Ɓeɗo siga koromje ha palo ngam vo'ina palo bo ngam himɓe joɗa ha dow koromje mai. Ɗon filoji manga-manga be petel-petel ɗo sili.

Mota manga ɓandu ndiyam ɗodɗe ɗo dari ha daldal lesdi diggudum, leddi mbulbuldi je sahara, ɓe ɗo naftira mota ngam ustugo yaadu ɗo hoyna yaadu sera mota mai ɗon leɗɗeji do tarni chaka mai bo mayo.

Yaasi yonde Sare ɗo tanki be siminti. Sare mai ɗo maari dammugal Petel je nastorde. Ɓandu Sare mai plasta'on wala Penti. Yeso dammugal mai ɗon baranda judɗum je joɗugo himɓe, yeso baranda mai ɗon lambatu ceuɗum je Salugo ndiyam.

Daldal yonnde saare, ɗon dammugal peetel jey nastugo nder saare, kala dammugal may ɓaleejum, ɓanndu mahadi saare may, penti yelo be burɗe bulok peppetel. Haa yeeso saare may, ɗon leɗɗe guda ɗiɗi, leggal gaadina, be leggal liitaaje.

Dammugal mabɓutugo yonde sare get, ɓandu mai ndiyam madara, get ɗo maɓɓa sare on ngam ta himɓe yasi lara mowoni nder sare, dow dammugal mai ɗon mahadi, dow mahol mai ɗon jamɗe ɓandu mahol mai ɗon bob hite, les daldal nastorde sare mai ɗo tanki be siminti.

Liinga manga haa nder mayo, les mai ɗon liikoi peppetoi. Ɓeɗo yaha maayo nanga liɗɗi gam wara defa ko juɗa ko sa’a be nyebbam, ɓe ɗo nyama liɗɗi ngam ɗo mari nafu masin haa ɓandu goddo, ɗo ɓedda kusel haa bandu, do maha ɓandu goɗɗo bo.

Fulawaji peppetel ɗo fu fi ha ɓawo mahol sare. Kala Ɓoɗejum Ɓokko Ɓokko, ɓe Yelo. Ɓe ɗo waɗa fulawa ngam ɓeɗɗa voutungo ɓanɗu sare. Sera mai ɗon lamɓatu je salugo nɗiyam ɓe kotomi. Sera lamɓatu mai ɗon kolta ɗo forti.

Leso balejum do ve'iti ha nder sudu be katifa ha daw mai zanin gado do ve'iti dow katifa mai ɓe ɗo wala do leso ngam siuta musamman jemma sera mai don durowa petel a wadan sigama ha nder durowa bandu sudu mai danejum shaka daldal sudu mai tayis on danejum.

Sarka danejum je roɓɓe oli oli ɗo wali ha kontaina ɓalejum les carped mai ɓokk ɓokko jamdi les sarka mai kanju on ɓe naftirta ɓe falira ha dande roɓɓe on falata ɗum musamman gam paune.

Kankana ɗo ta’i peppetel, be abarba, glaskop ɗo waila abarba haa dou kankana. Kankana mai boɗejum, abarba mai ndiyam madara. Pat fruts on je ɓeddinta goɗɗo njamu. Kankana ɗo ɓeddina goɗɗo ndiyam sosai haa ɓandu. Abarba ɗo velna hundugo, kanjuma ɗo ɓeddina goɗɗo ndiyam haa ɓandu.

"Faadu urdi" arab'en ɗo dari be kwali mai hedi jungo nyamo faadu mai ɓandu mai ndiyam madara maɓɓode danejum, hedi jungo nano kwali mai on ɓandu mai ndiyam madara, ɓedo lowa urdi haa kare ngam itta kisiri ɓalli.

Sare be dammugal get danejum kolo bandu sare mai yelo, be ndiyam leddi be danejum don windo peppetel hacaka mahadi sare majum don bob danejum kolo penti sare mai fuddi boltugo warti daga yelo hoti danejum don lambatu ceudum ha yeso sare mai je salugo ndiyam.

Jungo debbo manga ɗo yondindir nano mako do nyamo mako, ha jungo nyamo mako chaka koli ɗiɗi ɗo mari zobe, oɗo jogi be waya danejum ha jungo nano mako, kolel mako gotel ɗo mari zobe jungo mako ɗo fali agogo ɓalejum.

Ɗankunne be sarka, kala mai yelo be orench, sarka mai juɗdum ɗo jirfiti har ha dow ɓer nde, roɓe on watata ɗum, ɓiɗo fala ɗankunne hanoppi, sarka ɓiɗo fala ɗum ha daa nde gam paune, musamman to ɓe vurtan ɓe ya fattude.

Gorko suka ɗo dari, ɓorni riga judɗum jallabia kolo ndiyam ɓokko ɓokko. Oɗo wati metalewol hedi Sera balbe mako oɗo ɓamti jungo mako. Worɓe ɗo ɓorna ɗum on ngam sura ɓandu mabɓe, bo ngam paune tokkutuggo arab'en.

Ɓikkoi rowɓe makaranta guda tati ɗo dari ɓorni uniform riga be sarla ɓalejum, riga maɓɓe sud mo dari hedi sera jungo nano hore mako laɓinga, mo chaka gasa mai ɗo rufiti hedi yeso, mo sera ɗo mori morɗi kalaba ɗo vicciti. Ɓikkoi ɗo yaha makaranta ngam heɓa andal.

Mahadi sare timmi naka bulok on tan wala pilasta wala penti wala kwano ɓe waɗi alama windo be alama dammugal amma ɓe watai dammugal be windo mai. Dow hore windo mai be dammugal mai ɗon rabta ɓe tappi ndiyam rabta ɓe tappi mai kanju sofni ɓandu mahadi mai.

Debbo danejo do dari o do habbi adiko a tampa bandu ndiyam doɗɗe be danejum adiko mai ɗo va’itti har ha dotinde mako oɗo fini pinari hagite mako odowati yankunne danejum ha noppi mako oɗo moji gele ɓandu ndiyam doɗɗe.

Dammugal yonde sare. Get ɗo mabbi, bandu mai ɓalejum be danejum seda sedda. Ɓedo mabba ged gam mabba sare, don lawol salugo mota ko mashin, ko kosde. Ɗo mabba bandu sare, himbe yasi larata mowoni nder sare.

Debbo ɗo dari, o ɗo ɓorni lumse riga juɗɗum material, kala ɓandu ndiyam madara be ɓokko-ɓokko. Roɓe ɗo ɓorna lumse ngam suura ɓandu maɓɓe, o ɗo wartiri jungo maako ɗiɗi pat dow reedu maako, leddi ɓaawo maako ɗon geene ɗo fuufi seɗɗa-seɗɗa.

Leɗɗeji ayaba be beɗi hako mai manga manga ɗo fillini ɓukkoi mai ɗo takki ha ɓandu mai ɗo waɗi ɓokko ɓokko, to ɓendi ɗo warta yelo beɗi hako mai ɓeɗo dollira waɗa lekki tifod be hawan jini ɓukkoyji mai ɓeɗo ɓolta nyama.

Kankanaji ɗuɗɗum ɗo mofti babal gotel ta’aka, gotel on ta’inga nder mai boɗejum leggal ɗo wali hasera mai. hasera mai ɗon roɓe ɗiɗi ɗo dari, gotel ɗo suddi himar boɗejum oɗo jogi hundu hore keke, gotel ɗo suddi himar diyam doɗɗe oɗowati riga ɓalejum.

Hore debbo ɗo mori morɗi cewɗi bicce gasa mai ɗo rufiti ha chaka ɓawo, gasa mai ndiyam bonbita, teggol morɗi mai hedi sera jig zak, ɓe wanni mo ciko ɓeddi juttungo gasa, roɓɓe ɗo wada ciko morɗi ngam paune, ngam gasa maɓɓe juta.

Nyamndu ɗo jooɗi haa pilet, be cookali ɗo ɗisi haa sera, nyiiri maaroori jolof, be geeraaɗe sa`iinga haa sera, be dankali sa`iinga haa sera, be koosulo kaabeej, karas, be kokummba, ɓe ɗo nyaama nyamndu ngam ɓeddina goɗɗo semmbe haa ɓanndu.

Biri guda ɗiɗi ɗojoɗi dow leggal, manga be petel. Manga mai ɗo yeso petel mai ɗo ɓawo, ɓandumajum ɓalejum be danejum, ɓawo maɓɓe ɗon lilifi haako ɓokko-ɓokko. Biri yiɗi ayaba masin, wola haa biri larata ayaba acca.

Mota ɗo dari, kala ɓandu mai bulu. Ɗo ustina himɓe yaadu, goɗɗo yahan haa mari haaje fu be mai, ɗo naftira be nyebbam, to goɗɗo waati nyebbam umminan dilla haa yiɗi. Yaadu mota ɓuri yaadu kosɗe, ngam kanju yaarete be law haa a mari haaje fu.

Ɓukkon roɓe ɗiɗi ɗo titi'ndiri. Morɗi maɓɓe iri gotel, ɗankunne maɓɓe iri gotel, riga maɓɓe ɓalejum iri gotel. Ɓe pat ɓe ɗo mori morɗi boɗɗi. Ɓe ɗo mora on ngam vo'itina vodugo hore maɓɓe be bo juttungo gasa.

Sare mahɗi giɗansama ɗau be les. Banɗu sare mai ɗanejum. yasi ɗammugal sare mai get on ɗanejum kanjuma. Bawo mahol sare majum ɗiyam ɗoɗɗe be yelo seɗɗa seɗɗa. Yeso sare mai ɗon leggal. Leggal mai ɗo fillini har haɗow sare majum.

Daldal babal manga ɗo ɓe'iiti les mai ɗon geeneji ɗo fuɗi, wodi sera wala geene, leddi on tan ɗo be'iiti yeso mai ɗon leɗɗeji em gadina ɗuɗɗum, gadina ɗo vallita ha waddugo ɗaudi.

Angalaje muki muki guda nai, ɗiɗi ɓoltinga ɗo wali kanjum on daneji ɗo, luttuɗi ba albasa ɗo muki mukun ɓoltaka ɗo waɗa lekki pewol, ɓe ɗo moɗa ɗum, ɓe wawan ɓe dolla ɗum, ɓe wawan bo ɓe defira be majum.

Debbo ɗo fali sarka ha ndande mako diyam leddi rooɓe ɗo waata sarka on musamman to yahan buki ɓangal ko inde ɓeɗo watira ɗum ngam paune. Yeso riga mako zubi on yelo be ɓalejum ɗon siton seɗɗa seɗɗa ha dau mai.

Jungo goɗɗo ɗo jogi galom yelo be maɓɓode boɗejum, galon mai petel maunai sosai, ɓawo ɓanɗu mai ɗo mari dotti a wawan a naftira be mai a watira ndiyam maɗa, ko kalanzir, ko nyebbam, ko petir ha nder galom mai.

Debbo ɗo dari ɗo borniy lumse riga juɗɗum kolo ping be ɓalejum seɗɗa seɗɗa, o ɗo moji gele ping oɗo jogi kesi mako jungo mako koli mako be lalle boɗejum, ɓawo jungo mako ɗo zani be lalle ɓalejum.

Hore debbo gasa ndiyam bombita ɗo mori morɗi caudi rufiti becce ma hedi bernde mako mordi mai chiko atajmen on roɓe ɗo waɗa chiko atajmen ngam bedda juttungo gasa maɓɓe bo ngam paune.

Fulas bodejum ɗo dari be mabɓode ɓe ɗo naftira fulas watu gondiyam gulɗam ch'ai, ko ga'ri, gam jogugo gulɗam mai a wawan a wa'ta hunde maɗa diga hande har jango fajira feutata kanju on nafu majum.

Pali guda ɗiɗi ɗo dari manga be petel petel mai nyebbam wujugo on ha nder, kolo mai yelo be maɓɓode ɗanejum, ɓe ɗo wuja nyebbam ha ɓanɗu ngam ɗiggina ɓanɗu, laɓɓina ɓanɗu, manga mai sabulu on ha nder ndiyam diyam kanju bo ɗo laɓɓina bandu ɓe ɗo yiwira be mai.

Goɗɗo siyaasa ɗo dari ɓanti juuɗe maako gudaa ɗiɗi, oɗo waati jompa bee gaare bulu, hufneere maako bulu. Oɗo fali fesmask ha hunduko bee kine maako, ɓaawo maako yimɓeeji on ɗo mofti. Sera hedi juuɗe maako nano ɗon goɗɗo ɗo waati kot, fali fesmask. Yeeso maako rewɓe on ɗo suddi gele gudaa tati.

Dammugal maɓɓugo sare je get, kanju ɗo vallita maɓɓa sare ngam himɓe yasi larata kowoni ndessare, yeso maiɗon baranda, dow mai ɗon kwano, baranda mai ɗo ati dammugal get majum.

Jawe jungo be dankunne be zobe je robe, robe do wata jawe ngam paune. Jawe ɓe ɗo fala dum ha jungo, dangunne ɓe ɗo fala dum ha noppi, zobe bo, ɓe ɗo fala dum ha koli pat. Robe ɗo wata ɗum on ngam paune.

"Pade ɓorne" je worɓe kala set padal pat ɗo habɓi be ɓoggol. Kalaji fere-fere ɗon balejum ɗon ndiyam dodɗe ɗon ndiyam leddi. Worɓe ɗo ɓorna ngam paune ɓe ɗo ɓorna bo ngam a'ta kosde mabɓe tabi dilla ha leddi.